Oomwedhi dhaka pita otwali twa kundana onkundana ombwinayi okuzilila koshitopolwa shaAmusati moka omukiintu goomvula dho pokati ali adhipagwa Kondjamba. Aakwashigwana onkee nga taya kunkililwa Opo ya haa shinde oondjamba ihe yedhi lopote oshoka odhili dha ntika oshiponga.

Nonando oonte dhetango odha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwa tsa unene oonte dhetango otadhi vulu oku yonagula po iimeno. Aanafaalama onkene ye ya po nonkambadhala ndjika moka haya tula oothayila kombanda yiimeno opo yi keelela oonte dhetango.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana elela moka omuntu ta vulu oku landitha omayi nenge ta landitha po uuyuhwena mboka uushona woo aantu taya ka tekula komagumbo gawo.

Iikwamawawa yomaludhi gayoolokathana mbyoka hayi vulu okutekulwa momagumbo otuna mo ngaashi oondjuhwa oshowo oombaka, naantu oyeya po nongeshefa yuunafaalama woombaka mpoka aantu haya ka landitha oombaka.

Pashiwambo egumbo lyaahena oongombe kalishi egumbo onkene egumbo kehe olya pumbwa oku kala lina oongombe. Oongombe ohadhi longithwa okutselwa piituthi yayoolokathana ngaashi piituthi yoohango nenge piituthi yoosa.

Nando aantu yamwe yakala nokutya oongolo odhafa oondoongili, oondongili oha dhi tekulwa megumbo, omanga oongolo oshiyamakuti. Oongolo oyina oondjila oonduudhe nontokele.

Oohi odhili dha simana kuundjolowele womuntu kehe onkene aantu oyeya po nuunafaalama woohi moka aantu taya landitha oohi kondando yili pevi elela opo yi imonene oshimaliwa. Oohi ohadhi vulu okulandwa ku kehe gumwe oshoka onyama paife oya ninga ondilo ano oohi odhili tadhi dhenge po omukaga lela.

Moshiwambo, egumbo kehe olyapumbwa okukala lina oondunda dhomwiidhi, e tayi kala yadhikwa niiti, noku kumbwa nawa nomihuya, oshowo omikala dha dhikwa niiti. Nonando aantu yahala oku hulithapo omuthigululwakalo nguka, omuthigululwakalo oguli gwa simana.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo yayoolokathana. Moka tunamo oshinamwenyo shedhina ongalangombe nonando ongalangombe oyafa ongombe yo ihayi tekulwa megumbo ashike ohayi kala mEtosha.

Aantu mongashingeyi oyena uunongo. Aantu oyena uunongo wokuteleka iikuki . Iikuki ohayi longithwa nenge okupewa aantu piituthi yayoolokathana ngaashi piituthi yomavalo, yomashasho nayilwe.

Oohi odhina omuthenu, onkene itovulu okudhikwata noonyala. Onkene aantu oyeyapo nonkambadhala ndjika, moka haya longitha oonete, okukwata oohi. Shoka oshili omukalo omupu notagu endelele.

Oohi nadho odha pumbwa iikulya naa nafaalama yoohi onke ngaa ne taankunkulilwa opo ya lande iikulya mbyoka ya wapalela oohi, iikulya mbino oha yi umbilwa nee momeya opo oohi dhi vule oku yi lya.

Nonando oonte dhetango dhili dha pumbiwa kiimeno uuna omutenya gwa tsu unene, shika otashi vulu okuyonagula po iimeno, onkene aanafaalama oyeya po nonkambadhala ndjika moka taya tula oothayila pombanda yiimeno opo yi keelele oonte dhetango kaadhi thike piimeno.

Pomahala ngoka gokuyogela oha pu kala pu na uutala wuli kooha nuumbete opo aantu ngele ya mana okuyoga yakavululukwe po yo ya thuwe po woo. Shika oshi li omukalo omuwanawa elela.

Uuna omvula ya loka nawa, iishana ohayi kala ya ziza nawa, nomwiidhi guli po gwa gwanapo elela. Shoka oshili oshiwanawa kiimuna, oshoka iimuna ohayi kala lela ya theenga nawa, yu uvite ombili.

Nonando paife epangelo lyagandja evi lyokuninga omayendo opo aantu yavule okufumbika mo aasi yawo, muuyuni wo nale kakwali ku nasha omayendo nuuna omuntu asi oha ka fumbikwa ashike kehe mpoka.

Omahala ngoka haga laditha iikulya yopashinanena, ohaga kala ga longekidhwa go oga opala, opo ganane aalandi. Ano gena iipundi niitaafula yoshinanena, moka aalandi haya kuutumba, nokulya iikulya yawo.

Pashiwambo egumbo kehe olya pumbwa lyi kale lina oongombe. Oongombe odhili dha simana elela, moka tadhi vulu, okukatselwa piituthi ya yoolokathana. Ngaashi, piituthi yoosa nenge piituthi yoohango.

Oomwedhi dhakapita otwali twakundana onkundana ombwiinayi oku ziilila koshitopolwa shamusati, moka omukiintu gwoomvula dhopokati ali adhipagwa kondjamba, aakwashigwana onkee ngaa natango taa kunkililwa yikaleke nenge yahashinde oondjamba, oshoka odhili dhanika oshiponga lela.

Nonando aantu yakala nokutya oongolo odhafa ondoongili, ondoongili ohadhi tekulwa megumbo, oongolo odhili iiyamakuti, dho odhina oondjila onduudhe.

Anuwa oku kambadhala okuvule okumwena. Omuntu owuhole ngaa tonyangadhala mpeya naampeya opo wu vule okwiimonenasha onkee aantu oyeyapo nongeshefa ndjoka moka haya tsike iimeno iishona yo aantu yakalande yaka tsike komagumbo gawo.

Miinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo otuna mo wo oongombe. Oongombe odhili hadhi tekulwa momagumbo nodhi li dha simana lela. Oshoka pashiwambo ngele megumbo kamuna ongombe itali talika ko lyafa egumbo oshoka oongombe ohadhi longithwa okutselwa piituthi ngaashi yoohango nenge yoosa.

Otuna iikwamboga yomaludhi ga yoolokathana, moka tunamo omboga yoshinanena ndjoka pashingilisa hayi ithanwa taku tiwa ecabbage. Ohali kala ne lya kunwa momikweyo opo shi ninge oshipu kumunafaalama uuna ta keli kuthamo.

Oomwedhi dha ka pita otwa li twa kundana onkundana ombwinayi okuzilila koshitopolwa shOmusati moka omukiintu gwoomvula dhopokati ali a dhipagwa kondjamba. Aakwashigwana na tango otaya kunkililwa ya kale kokule noondjamba oshoka odha nika oshiponga lela.

Uuna aatalelipo ta yeya moshilongo ohaya pewa nee omahauto ngoka ga uthwa oku longithwa, ngoka haya ka enda nago. Aatalelipo ohaya londodhwa uuna taya ka talelapo iikunino yiinamwenyo, yaa hazemo moohauto dhawo oshoka oshili sha nika oshiponga lela.

Uuyuni paife owahuma naantu ihaya longitha we omatemo nenge iipululo yoondongili okupulula omapya gawo ndee aantu otaa longitha ombakumbaku ngoka guli omukalo tagu endelele gwo omupuupuka eelela.

Uuna omvula ya loka nawa aanafaalama ohaya ka landitha po nee iilikolonwa yawo ngaashi omakunde iilya yomahangu iilya yomutyokolo opo yi imonene oshimaliwa oshoka omuntu kehe okwa pumbwa oshimaliwa.

Uuna omvula inaa yi loka nawa, nenge omvula ya hula okuloka, shika ohashi tula aanafaalama muudhigu. Oshoka iimeno oya pumbwa omeya. Onkene aanafaalama oye ya po nonkambadhala ndjika mokahaya kutha ominino etaye dhitula kopomba, ominino etaye dhitsu oombululu opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Pashiwambo egumbo lyahena oondjuhwa kalishi egumbo oshoka egumbo kehe olya pumbwa okukala lina oondjuhwa ,oondjuhwa odhili dha simana noonkondo oshoka megumbo ngele omweya omuyenda oha dhi pagelwa ondjuhwa.

Uuna omvula ya loko nawa lela, aanafaalama ohaya kutha iilikolomwa yawo etayi pomahala gomangeshefelo moka haya ka landitha iinima yanwi ngaashi oofukwa, omakunde, iilya nayilwe ishewe.

Opu na nduno uupale mboka womayinyanyudho wa tulwa po kepangelo mpoka aantu haya vulu okuya e taya ka yotha oonyama dhawo niipundi e taya kuutumba e taya kundathana kehe shoka ya hala okukundathana yo taya iyuvitha nawa.

Uuna omvula ya loko ohashi kala oshidhigu kaantu okutaaguluka omilamba onkene aantu oye yapo nonkambadhala ndjika moka haya kutha iiti e taye yi tula kumwe nokuyi mangelako opo aantu ya vule okweendapo uuna taya taaguluka omulamba.

Oohi odhina omuthenu . Onkene ito vulu oku dhikwata noonyala dhoye dhowala . Aantu oye yapo nomukalo ngoka moka haya longitha oonete nenge iimbamba yoku tula iikutu oku kwata oohi . Oshoka oshili omukalo omu pu pu ka elela .

Otuna iitowalekithi yomaludhi gayolokathana moka tunamo oonyanga. Oonyanga ohadhi longithwa oku towalekitha iikulya yomaludhi gayolokathana, onkee aantu oyeya po nongeshefa yokulanditha oonyanga, oshoka odha pumbiwa lela.

Oomwedhi dhakapita otwali twakundana onkundana ombwiinayi kuziilila koshitopolwa shaMusati moka omunkiintu gwoomvula dhopokati ali adhipagwa kondjamba. Onkene aakwashigwana otaya kunkililwa, opo yakale yalungama noyaahinde oondjamba uuna yedhi mona.

Uuyuni ngashingeyi owa huma komeho naantu ihaya longitha we omatemo nenge iipululo yoondoongi okupulula omapya gawo. Aawe aantu ngashingeyi otaya longitha omambakumbaku ngoka guli omukalo omupuupuka notagu endelele.

Uuna omvula inaa yi loka nawa, shika ohashi tula aanafaalama muudhigu, onkene aanafaalama oye ya po nonkambadhala ndjika, moka haya kutha ominino e ta yedhi tsu oombululu opo dhi vule oku pa iimeno omeya.

Oompanda odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo molwa omainga gawo ngoka ge na ondilo. Oompanda ohadhi hili aatalelipo moshilongo nonkene aakwashigwana ota londodhwa opoyi ikaleke kukongo wali paveta.

Uuyuni paife owa huma lela, naantu ihaya longithawe omatemo nenge iipululo yoondoongi, okupulula omapya gawo , aantu paife ohaya longitha omambakumbaku ngoka guli omukalo omupu notagu endelele.

Otu na omahala ngoka ga tungwa gopamuthika gwopashinanena moka aantu taya vulu okuhiila ehala ndyoka yaka ningilemo nenge iigongi nenge iituthi ngaashi yoohango, yomashasho nenge omavalo.

Nonando oonte dhetango odhili dhapumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwatsu unene, oonte ohadhi vulu okuyi yonagulapo unene . Onkene aanafaalama oye yapo nonkambadhala moka haya tula pothayila pombanda opo dhikeelele oonte dhetango okuya kiimeno.

Otu na iitowalekithi ya yoolokathana, moka tu na mo omatama. Aantu onkene ye ya po nongeshefa yokulanditha omatama, opo yi imonene oshimaliwa. Ohage ya ga pakelwa nawa, opo aalandi ya vule okulanda.

Otuna iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya moka tuna mo ngaashi Ondjambameya onkene aantu otaya kunkililwa uuna tayeya popepi nomeya yakale yalungama oshoka Ondjambameya oyili yanika oshiponga lela , otayi vulu okudhipaga omuntu.

Pashiwambo egumbo lyaahe na oondjuuhwa kali shi egumbo, oshoka egumbo kehe olya pumbwa okukala li na oondjuhwa. Megumbo ngele omwe ya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa. Onkene egumbo kehe olya pumbwa okukala li na oondjuhwa.

Otuna iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana mbyoka hayi kala kohi yomeya. Omwakwatelwa ondjambameya. Aantu otaya londodhwa uuna taya yi popepi nomeya yakale yalungama.

Otuna omilonga osho woo iishana mbyoka hayi tala ma omeya noyili hayi hili aataleliipo ye ye yatelelepo. Aantu oye ya po nee nedhiladhilo lyoka mo ka haya tula iipundi pooha dhomeya nenge taya tula pooha dhomayala ngoka ha pu landithilwa iikulya opo uuna aataleliipo ta ye ya yavule okulanda iikulya nosho woo iikunwa yawo e taya kuutumba nee kiipundi mbyoka.

Omuntu gwomukiintu owu na okukala wu na elugo lyoye tali monika nawa mpoka to tula po okanima hono ka fa okalaka mpoka to vulu okutenteka iinima yoye osho wo uumuti nenge okakopi mpoka to vulu okutula uusindo niinima yoye ayihe opo elugo lyoye lyi kale lyili melandulathano notali monika nawa.

Anuwa omutumba ihagu etasha. Anuwa nge oto kambadhala ngaano oshivulithe oku kala omutumba. Aantu onkene ngaa natango yeyapo nongeshefa moka taya landitha iimeno iishuushika opo aantu ya vule yakeyi tsike komagumbo gawo.

Uuyuni mbuka wuudha omaudhigu ogendji gendji , omuntu owu hole ngaa toyi kefuta eto kadhengwa po kokambepo kamwe. Aantu shi haya yi kefuta ohaya kala nee yakamutumba komunkulo gefuta hoka kuna omavi ogendji gandumbalala etaya dhengwa kombepo yo taya tala nee efuta.

Anuwa omutumba kagu eta sha, aantu onkee ngaa natango taya kambadhala oku landitha sha opo yi imonene oshimaliwa pehala lyoku kala a tegelela epangelo liya pe iilonga, moka aantu yeyapo nelalakano lyoku landitha iimeno iishona nakehe ngoka a pumbwa oshimeno eta landa ye taka tsika nee kegumbo lye.

Opuna nee omahala ngoka gafa ngeno uupale moka aantu taya vulu okuya taya ka kuutumba niinima yawo iipundi osho woo omasiga gawo goku yotha oonyama , eta ya yotha onyama yo taya nu iikunwa yawo taya popi oonkundathana dha pamba onkalamwenyo .

Nonando oonte dhetango dha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwatsu shinene, oonte dhetango ohadhi vulu okuyonagulapo iimeno. Onkene aanafalama oyeyapo nonkambadhala ndjika, moka haya tula othayila pombanda yiimeno, opo yi keelele oonte dhetango, kaadhi thike kiimeno.

Namibia oshilongo shina uushitwe woopala, shina oondundu nomamanya hoka aantu taya vulu okuyako yaka ninge omadhewo nenge yaka galikane, ano Namibia oshitunda shoopala onkee natango tashi tsikile noku nana aatalelipo.

Pashiwambo egumbo lyaana oondjuhwa kali shi egumbo, onkene kehe egumbo olyapumbwa oondjuhwa, oshoka uuna megumbo mweya omuyenda ohadhipangelwa ondjuhwa.

Unafalama kawuna we kutya onge wuna shike, oshoka oto vulu okuya po nuunafaalama wiingulu, moka ho vulu oku kala tolanditha iingulu kaantu, ya taya ka dhipaga, nenge to dhipaga ngoye toka landitha onyama, nenge to landitha wo uungulu mboka uushona. Ano owuna oku kala weya po nasha, opo wu imonene oshimaliwa.

Otuna iikwandhila mbyoka hayi tekulwa momagumbo ya yooloka. Moka tunamo oondjuhwa oshowo oombaka. Oombaka ohadhi vulu oku tekulwa megumbo shampa owala megumbo muna omeya moka tokala todhi fala kedhiya opo dhikayoge.

Nonando aantu yakala nokutya ongolo oyafa ondoongili, oondoongili ohadhi tekulwa megumbo omanga ongolo oyili oshiyamakuti, na ongolo ohoyi dhimbulula ne mpano oshoka oyina oondjila oontokele noonduudhe.

Pashiwambo egumbo kehe olya pumbwa okukala lina oongombe onkene oongombe odhili dhasimana lela oshoka otovulu okutsela ongombe piituthi ya yoolokathana ngaashi piituthi yoohango nenge piituthi yoosa.

Oomwedhi dhakapita otwali tuna onkundana ombwiinayi ya zilila koshitopolwa shaMusati, moka omunkiintu gwoomvula dhopokati ali adhipagwa kondjamba. Aakwashigwana onkee ngaa taakunkililwa yiikaleke kokule noondjamba oshoka, odhili dhanika oshiponga lela.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena ohaga kala nee goopala nawa, geli nawa melandulathano. Gena wo iipundi osho wo iitaafula, moka aalandi shampa yalanda iikulya yawo taya vulu oku kuutumba eta li.

Oongolo odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hadhi kala mEtosha. Nonando aantu ya kala nokutya oongolo odha fa oondoongi, oondongi ohadhi tekulwa megumbo na oongolo odhina oondjila oontokele noonduudhe.

Nonando oonte dhetango odhili dha pumbiwa kiimeno ,uuna omutenya gwatsa unene oonte ohadhi vulu oku yonagulapo iimeno. Aanafaalama oyeyapo nee nonkambadhala ndjika moka haya tula oothayila pombanda yiimeno opo oonte dhetango kadhi thike kiimeno.

Aanafaalama oyeli haya tsakaneke omashongo ogendji. Moka mwa kwatelwa wo uuna omtenya gwa tsu iimeno ohayi si po komutenya nenge omvula ya loka shinene iimeno ohayi kungululwa po komvula. Oshoka kashi li oshipu okukala omunafaalama otashi pula lela wu kale omwiidhidhimiki.

Oomwedhi dhaka pita otwali tuna onkundana ombwiinayi yetu ziilila poshitopolwa shaMusati, moka omukiinti gwoomvula dho pokati ali adhipagwa kondjamba. Oondjamba odhili dha nika oshiponga lela, onkene aakwashigwana otaya kunkililwa opi yi ikaleke kokule noondjamba.

Pashiwambo otuna iikulya mbyoka hayiliwa ngaashi; oshithima, omboga yoshiwambo nopooha aantu ohayatulapo onyama yatsampulwa

Otuna omihoko odhindji moNamibia moka tunamo omuhoka gwaa San mboka yeli haya nana aatalelipo molwa onkalo yawo moka yeli moka haya kala yeli olutu lwowala nenge taya kala miihwa taya kongo uuhupilo.

Otuna iikwamawawa yomaludhi gayooloka moka tunamo ngaashi oondjuhwa, oombaka, osho wo oonkanga. Onkanga ohayi kala mokuti noyili yagamenwa kepangelo, naangoka toka adhika wuna onkanga yina omwenyo nenge yasa oto katukilwa onkatu lela.

Pomahala gomatale gomeya ohapu kala ne puna omatungo ngika haga landitha iikulya nenge iikunwa opo aatelelipo sho taye ya, ya vule okwiilandela sha oshoka omatale gomeya ogo gamwe gomahala ngoka haga nana aatalelipo.

Uuna omvula ya loka lela omilamba ohadhi kala tadhi tondoka omeya shoka shanika oshiponga oshoka aantu ina yuuthwa oku kala taya taaguluka omulamba uuna muna omeya taga tondoka, oshoka ohaga vulu okufaalelwa komeya. Onkene aakwashigwana otaya kunkililwa, opo ya kale kokule nomilanba tadhi tondoka omeya.

Pashiwambo egumbo ka lina tya oondjuhwa kalishi egumbo. Onke egumbo keshe ola pumbwa likale lina oondjuhwa. Oondjuhwa odhili dha simana lela oshoka megumbo nge omweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

Uuna aantu inaya mona omuloka guli nawa, aanafalama ohaya kutha ominino, taye dhi tula moondjila, ominino yedhitsa oombululu opo nawa muze omeya gu uka kiimeno. Shoka ohashi shingwa uuna evi lya kukuta, kaamunasha nande omeya.

Otu na iikulya yOshiwambo ya yooloka, moka mwa kwatelwa oshikwiila shoka hashi ningwa nuusila. Shoka wu na okuninga; oto tsu owala uusila e to wu lungu nawa nomeya, to tula mo osuuka nomongwa, e to tula peziko. Oshikwiila oshinima oshitoye noonkondo.

Ombuga ya Namibia oyo limwe lyomo mahala ngoka haga nana aatalelipo. Ehala ndyoka kamuna nandoo sha, muna ashike omamanya kakele koshi memo shoka shedhina hashi thanwa welwitchia osho Ashike hashi vulu oku mena mo mombuga.

Oshinamwenyo shoka konyala shi shitwe shafa omuntu ano ondjima oyili hayi kala miihwa nonando yina uukwatya wafa womuntu. Ohayi li unene iiyimati ngaashi omabanana.

Uunafaalama wiikwamboga owa simana lela, onkene ohayi kunwa momulandu gu ukilila nawa, opo yi mene nawa yo yi tule ko nawa, opo wo shi kale oshipu okuyi tekela omeya.

Otuna mo omihoko dha yoolokathana moNamibia. Moka tuna mo aawambo, aaherero osho wo aadhemba. Aadhemba oyeli nee haya nana aatalelipo molwa omuzalo gwawo ngoka haa zala, ano haya zala owala iipa nomagundji gawo geli kondje.

Otuna omaludhi gomayoka ga yooloka. Omayoka ogo gamwe gomiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Oshili shasimana opo wu kaleke omudhingoloko goye gwa yela pwaana nando iihwa yasha ,oshoka omayoka ogehole okukala miihwa.

Efuta olyo limwe lyo mwaa mbyono hayi nana aatalelipo. Aantu ohaya ka talela po nee efuta e taya kala ya kuutumba ya dhengwe kokambepo. Efuta nalyo otali etele epangelo iiyemo.

Aantu ohaya longitha iinima ngaashi omatama noonyanga, okutowalekitha iikulya yawo. Nuuna ne aanafalama yamono kutya oonyanga dhawo odha adha, ohaye dhikuthako, taye dhitula pehala limwe, e taye dhi kutha iipeta, opo nee yekedhi landithe nawa.

Otuna iinamwenyo mbyoka hayi kala kohi yomeya moka mwakwatelwa ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya oyili yasimana oshoka ohayi zi omagadhi ngoka ha ga vulu okupanga omuntu teehama nando omakutsi.

Uuna omeya gomvula gapwinine momadhiya aantu ohaya longitha nee omatemba moka taatu omeya okunethwa iimuna yawo ngaashi iikombo. Omeya oha geya nee metemba moka opayipi yaza kokapomba tayi eta omeya metemba.

Otuna iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo moka tuna mo oondjuhwa Oondjuhwa ohadhi tekulwa momagumbo na ohadhi longithwa nenge hadhi dhipagwa una megumbo mweya omuyenda ano oshasimana kehe megumbo mukale muna oondjuhwa.

Uuna omvula ya mwena okuloka, aanafalama inaya hala okukala ya mwena ano onkee ngaa taya tsikile nokukuna iimeno yawo. Ohaya kutha nee omunino ngoka gwataakana nepya, ngoka gwa tsuwa noombululu, opo omeya ga ye piimeno yawo.

Otuna omaludhi goohi dha yooloka opuna nee oohi dhimwe odho wala dha uthwa okuliwa, na dhimwe ina dhi uthwa okuliwa. Onkene oshasimana aakwashigwana opo yi ilonge oohi dhoka dha uthwa oku liwa.

Oondundu odho dhimwe dho mwaa mbyoka hayi ithana aatalelipo. Onkene osha simana okutunga oondunda dhohiila popepi noondundu, opo aatalelipo mboka taye ya moshilongo ya vule okuhiila oondunda ndhoka, opo ya vule okulala mo.

Ehala lyokulila, ano ehala lyoku iyuvitha nawa moka mu na iipundi mpoka aantu haya kuutumba, oshowo omalamba goku eta mo uuyelele. Opu na wo ehala lyokutema, mpoka aantu taya vulu okutema iinima yawo. Mu na wo iipundi, mpoka aantu taya tenteke iinima yawo.

Onkoshi oyi li oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga lela, naatalelipo mboka ha ye ya moshilongo onkene taya londodhwa ya kale ya lungama uuna taya ka talela po miihwa.

Ooohi odhili dhimwe dhoka dhomiinima mbyoka ya pumbiwa oku tungapo olutu onkee oshasimana aantu ayehe opo yalye oohi. Oohi odhili pamaludhi gayooloka, opuna dhoka dhuutha okuliwa naadhoka inadhi uuthwa okuliwa.

Nonando oonte dhetango odha pumbiwa kiimeno, oonte dhetango odhindji shinene otadhi vulu oku etela iimeno uupyakadhi. Onkee aanafaalama oye ya po nonkambadhala ndjika moka taya tula oothayila pombanda yiimeno opo iimeno kaa yi pye komutenya.

Methano otamu monika etale lyomeya ndyoka hali longithwa okupungula omeya monakuyiwa nuuna omvula ya mwena okuloka aantu otaa vulu okulongitha omeya ngoka taga zi metale moka.

Ongeshefa yokulanditha omatama oyili yo yimwe yomoongeshefa dhoka tadhi ende nawa lela. Aantu ohaya longitha omatama okutoyaleka iikulya yawo onke oshasima okukalekapo uunafalama womatama.

Nonando aantu oyendji oya kala noku pukitha noku kala ta yati Ongolo oyafa Ondongili. Ongolo oyili ya yooloka kOndongili nonando yina uukwatya wa faathana. Ongolo oyina iiyala iiludhe niitokele.

Moshiwambo otuna ondunda ndjoka hayi kala ya ningwa meloya nopombanda pwa tulwa omwiidhi. Omwiidhi ngoka gwa tulwa pombanda ogwa ningi la uuna kuna omvula tayi loko nenge kuma omutenya opo yi gamene iinima mbyoka yili mondunda kaayi tse komutenya nenge kaayilokwe.

Omayoka oge li gamwe gomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa, nuuna wa mona eyoka oshili sha simana opo wu heli dhipage nenge wu heli monithe oshiponga, ihe wu dhengele aanambelewa mboka ye na oshinakugwanithwa shoku kwata nawa omayoka.

Otuna iikwamawawa ya yoolakathana. Moka tuna oondjuhwa hadhi vulu oku tekulwa megumbo . Oondjuhwa pashiwambo ohadhi dhipagelwa nee aayenda uuna megumbo mweya omuyenda.

Oshigwana otashi londodhwa opo kaashi kwate oohi ndhoka dhe ya nefundja, molwashoka oohi ndhoka dhimwe ohadhi kala dhi na uuzigo. Onkene aantu otaya londodhwa, opo kaaya kwate oohi ndhoka.

Methano otamu monika ehala lyomatalelopo moka muna woo omiti dhaziza nawa mo omuna woo etala Moka aantu taavulu okuvululukwa omuna iipundi .

Moshilongo omu na omahala gomatalelo po ogendji noga simana. Momahala gamwe gomwaambyoka omu na ngaashi ombuga, moka aantu haa ka talela po. Mombuga kamu na sha iimeno, noshimeno shoka shi li po hashi ithanwa oWelwitchia, shoka hashi vulu okumena mevi lyombuga.

Moshilongo otu na mo omashala gaataleli po ogendji ngoka haga nana aataleli po, ngoka ga dhingolokwa komilunga opo wo ga nane aataleli po moka hapu tulwa iipundi osho wo iitafuula opo aataleli po ya kuutumbe yo ya vule okupewa nokulanda shawo shokulya nokunwa.

Oompinda odho iinamwenyo yimwe mbyoka hayi nana aatalelipo, onkene epangelo ota li londodha aakwashigwana yiikaleke kuukongo waa li paveta. Molwa omayinga gawo ngoka gena ondilo iinamwenyo mbika oyi li ya gamenwa kepangelo.

Otu na omaludhi giithitukuti ya yooloka moka tu na mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa takuti onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleka muuyuni awuhe.

Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi kala mEtosha. Onduli oyi li oshinamwenyo shoka oshileeleka muuyuni. Ano, onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleka kiinamwenyo ayihe mbyoka hayi kala mEtosha.

Ombwa wo nayo oyili yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi uvu uupyu, nuuna shuuvu uupyu ohashi yi momeya opo shi ka talalelwe. Omeya oge li ga dhingolokwa komamanya, go kage li mokule unene.

Oohi odhi li dhasimana muundjolowele womuntu, dho natango ohadhi vulu oku etela omuntu oshimaliwa. Aantu ohaya longitha ne oonete okukwata oohi nenge taya longitha iimbamba yo ku tula iikutu.

Omasiku hamale sho twali twakundana koshitopolwa shaMusati hoka kwali omukuladhi adhipagwa kondjamba. Ondjamba oyili yanika oshipongaelela onkene epangelo otali londodha aakwashigwana yakale kokule uuna yamono oondjamba.

Moshilongo omuna omatalelepo ogendji, nuuna aatalelipo yeya, ohaya kongo ne ehala moka taya dhike ootenda dhawo, opo yakale taya lala, manga taya talelepo oshilongo. Uuna ya mana, ohaya shuna koshilongo shawo.

Moshilongo otuna mo omaludhi gomayoka ga yoolokathana, onkene oshili sha simana opo wu ikaleke kokule uuna wa mona eyoka, oshowo osha simana opo wu kaleke omudhingoloko goye gwayela shaashi omayoka oge hole oku kala popepi niihwa

Moshilongo otuna mo iiyamakuti oyindji ngaashi oondjamba, oonduli nosho tuu. Iiyamakuti mbika ohayi kala yili mEtosha, moka ya gamenwa kuukongo kawu li paveta.

Oohi odhili dha simana muundjolowele womuntu kehe. Aantu ohaya longitha nee oonete nenge taya longitha iimbamba mbyoka yokukwatela oohi, opo ya kwate nayo oohi.

Iilikolomwa mbyoka hayi zi momapya ongaashi nee: Iilya, omapungu, iilyaalyaka, iilya yomahangu, omakunde, oofukwa nayilwe wo. Nuuna omvula ya loka nawa aantu etaya mono mo iinima oyindji ohaya katameka nee taya landitha.

Iiti oyili yimwe mbyoka ya simana, moshiti oto vulu okulonga mo oshipundi shoku kutumba, oshitafula shoku nwina otee nayilwe ya gwedhwa po. Onkene osha simana opo katu tete po omiti, ihe tu kaleke po omiti.

Uuna omvula yaloka nawa iimeno ohayi kala ya ziza nawa lela. ano yu uvite ombili .iimenl oyapumbwa omeya opo yikale yu uvite ombili yo yivule oku ima iiyimati iiwanawa.

Oohi odhili dhasimana molutu lomuntu, onkee aanangeshefa yoohi oyeli yiitulamo, oshoka ohayavulu okwiimonena oshimaliwa shawo shili nawa lela momangeshefelo goohi.

Namibia oku li shimwe shomiilongo mbyoka yi na oondjila dhili pomuthika goshinanena. Oondjila dhoka oha dhi adhika moondoolopa ngaashi oWindhoek. Nonande kiitopolwa yimwe ka ku na oondjila dhili nawa, oWindhoek oyo oshilandopango shaNamibia moka to adha oondjila dhopamuthika goshinanena.

Molwashoka aatalelipo ohaya ende nomahala ogendji, onkee omahala mgoka taga talelwa po ohaga kala nee gena oondunda. Moka aatalelipo taa vulu okukutumba nokuvululukwa po opo ya tsikile oondjila dhawo. Moondunda mono omuna nee iipundi moka taa vuu okuvululukwa.

Aantu mboka kaayena sha oopomba momagumbo ohaya ka teka omeya wo momithima uuna omvula ya loko, onkene otaya londodhwa ya fulukithe omeya ngano, oshoka ohaga kala gena uupuka.

Oonkoshi odhili dhimwe dhomiinamwenyo ndjoka yanika oshiponga lela, onkene aatalelipo otaalondodhwa yaahazemo momahauto gawo uuna yamono oonkoshi, ashike na ya thaaneka ye li momahauto gawo ngoka yeenda nago.

Methano otamu monikwa aantu taya kwata oohi noonete nayamwe yathikama yatala wala yakwawo shootaakwata. Oohi ohadhi longithwa oku liwa opo tukwatele po uundjolowele wetu.

Aantu oyendji oya kala noku pukitha ongolo nondoongi. Oongolo odhina omalwalwa omatokele nomaluudhe, oondongi kadhi nasha oondjila.

Ehumokomeho olya thika kiitopolwa ayihe yoshilongo .Moka aantu ihaya pulula we niipululo mboka yuundongi .Ashike aantu mongaashingeyi ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Shoka shili omukalo omupupuka yelela.

Uunafaalama woondjuhwa owuli oshinima oshidhigu oshoka uuna oondjuhwa dha tendula uuyuhwena uuyuhwena ohawu kuthwapo pooyina opo wukiitekulilwe tawu landelwa owala iikulya shoka shi li kaashishi oshipu kehe oshinamwenyo nakehe shimwe osha pumbwa ohole ya yina.

Iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, otu na mo oondjuhwa. Oondjuhwa odhi li nduno pamaludhi ga yoolokathana, to dhi dhimbululilwa komalwaala gadho, moka tu na mo oondjuhwa adhihe oontokele nenge oondjuhwa adhihe oontiligane.

Aantu ohaya longitha iinima oyindji yo maludhi gayoloka okutowaleka iikulya ya wo. Moka mwakwatelwa oonyanga .Oonyanga odhili dha simana lela onkene aantu oyeya po nongeshefa yokulanditha oonyanga.

Ompinda oshinamwenyo shoka hashi ithana aatalelipo lela noshi li tashi gandja oshimaliwa moshiketha shepangelo. Osha simana okugamena oompinda kuukongo waa li paveta.

Moshiwambo otu namo ohango yopashiwambo ano ohango yopamuthigululwakalo moka uunona wuukadhona hawu ka fukalekwa, oonke aavali yuunona mbuka ohaayi niiyuma yomalovo opo ya ka fukaleke oyana.

Uuna aatalelipo ta yeya moshilo ngo ohaya kala kaa yena mpoka taya lala, onkene upuna oondunda dhoka dhi lipo dhoo hiila moka aatalelipo taya vulu oku hiyila, etaya vulu oku lalamo uuna yeli moshilongo.

Methano otamumonikwa iikwamawawa yomaludhi gaayoloka ongaashi oondjuhwa, oombaka, oshowo oonguti. Odhili nee pamaludhi gayooloka dhimwe eentokele, dhimwe enduudhe.

Otuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka, moka tunamo oshinamwenyo shedhina Onduli, Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleka miinamwenyo ayihe mu Africa, ano wahala okumona Onduli talelapo Etosha lya Namibia.

Oohi odhili dha pumbiwa molutu lwomuntu kehe. Onkene aantu ohaya kwata oohi momatale taya longitha oonete. Oohi odho hadhi longithwa wo momangeshefelo moka hadhi vulu okweetela omuntu oshimaliwa.

Uuna okatàna ka koka ihe natango ota kayama, ohaka tulwa ongodhi momayulu, opo ka hakale taka yaminine.

Methano otamu monika ompanda ndjoka tayi li omwiidhi iinamwenyo yoludhi nduka oya simana moshilongo shetu na oya pumbwa oku gamenwa kuukongo waali paveta.

Ookalana odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi longithwa okukwatelwa omeya naanafalama yoohi ohaya longitha omeya ngoka gomuukalana uuna omvula ya hulu okuloka opo ya vule okutsikila noongeshefa dhawo dhoohi.

Otu na iitowalekithi yomaludhi ga yooloka moka tu na mo omatama. Omatama ohaga longithwa okutowalekitha iikulya onkene aantu oye ya po nuunafalama wokukuna omatama.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okuhonga oshitafula nenge oshipundi moshiti? Mpoka to vulu okukala to nwinepo otee yoye kehe esiku.

Moshilongo otu na mo iitekulwa namwenyo ya yooloka, moka tu na mo ongombe. Ongombe oyo yimwe yili yomwaambyoka ha yi tekulwa momagumbo. Ohayi longithwa nee okudhipagwa moohango nenge okudhipagwa moosa.

Aanangeshefa mboka ye li momangeshefelo goohi otaya londodhwa opo kaa ya pe oohi kehe shoka sheya, ashike ota ya indilwa ya talelepo oombelewa dhUunamapya shi na sha niikulya mbyoka ha yi liwa koohi.

Aantu muuyuni wopaife ihaya longo we nuudhigu, uuna omuntu a mona evi lye ndoka a hala oku li longitha ndele inali opalekwa, aantu ihaya opaleke we koonyala ohaya ka tala owala omakalapala opo ga ninge po nawa pevi lyo lyivule okulongithwa.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena ogeli gena iinima yili lela melandulathano oku nana aalandi oshoka naatalelipo mboka taye ya moshilongo omo haye ya oku landa iikulya yawo.

Uunafaalama woondjuhwa owu li wa simana lela, moka omunafaakama ta vu oku landithapo oondjuhwa nenge, ta vulu oku landithapo omayi, opo imonene oshimaliwa.

Uuyuni paife owa huma komeho naantu ihaya longithawe oonyala oku kuna nenge oku helela. Awee aantu oye yapo nuushina mboka tawu vulu oku kuna noku helela.

Aantu oya okala haya mono iihuna no ku taguluka omilamba , oya tokola oku tula iiti kumwe ya vule ya tote po oshinima hoka taya vulu oku londa nkene taya taguluka.

Ondjamba oshinamwenyo shimwe oshinene , shina oshipa oshikukutu nayi no mushila omuleeleka. Ohashi adhika mokuti.

Owe shi tseya tuu kutya onduli oyo oshinamwenyo oshileeleka kiinamwenyo ayihe muuyuni? Onduli oshinamwenyo shoka oshileeleeka muuyuni auhe.

Moshiwambo uuna iilya ya kukuta ohayi tewa mo mepya etayi tulwa polupale aantu ohaya longitha oombali ,omapoto oku teya iilya mbyoka opoyiye polupale etayi yungulwa opoyi ka pungulwe.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wasimana lela, oshoka oto vulu okwiimona oshimaliwa shoye shakola. Oto vulu woo okulanditha oondjuhwa nenge okulanditha po omayi manga inaga tendulwa.

Ondjamba oyili yimwe yomiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga, oyili hayi vulu okumonitha omuntu oshiponga lela nenge ano tayi vulu okudhipaga omuntu, onkene aantu otaya londodhwa yaadhane nenge yaahinde ondjamba una yeyi mono.

Aantu ohaya longitha oshi pululo shoka shuundongi oku pulula omapya gawo. Nuuna kaapenasha uundongi aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo.

Nonando epangelo lya kala no kulondodha aakwashigwana shinasha nembugaleko ano etete po lyomiti. Pashiwambo otuna okutya egumbo olyina oku kala lya dhikwa nomiti, nomikala dhoka tadhi yi meni lyegumbo odhina oku ningwa nomiti.

Nonando aantu yamwe haya longitha oondoongi nenge oongombe okupulula omapya gawo aantu yamwe ohaya longitha oonkambe okupulula . Oonkambe odhili dha simana oshoka nadho ohadhi vulu woo okwiithana aatalelipo.

Owe shi tseya tuu kutya mombuga omu na oshimeno shoka ihashi si nando okukale kaa ku na omuloka gu li nawa? Oshimeno shedhina welwitchia oshimeno shimwe shoka hashi nana wo aatalelipo.

Oshili sha simana lela okukaleka omudhingoloko gwoye gwa yela. Oshoka omayoka oge hole okukala miihwa. Nuuna egumbo lyoye lya dhingolokwa kiihwa onkene ngaa wategelela okukala to mono omayoka ngoka geli ga nika oshiponga lela.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana lela, moka omuntu ta vulu okulanditha po ondjuhwa nenge ta vulu okulanditha po omayi. Oshili sha simana lela okukala wu li muunafaalama mbuka.

Limwe lyomomahala ngoka haga nana aatalelipo moNamibia, otuna mo ombuga yaNamibia, moka mwayela sheke muna owala omamanya, kakele koshimeno sho Welwitschia, shoka hashi vulu okumena mo.

Uuna kaakuna sha omuloka guli nawa aantu ohaya kutha ominino etaye dhi tula kohi kevi hoka ya menitha iimeno yawo. Ominino ndhoka ohadhi tsuwa oombululu opo dhipe iimeno omeya.

Moshilongo otuna mo omahala gomainyanyudho ogendji. Omahala ngoka oto ga adha nee ga ngundumana aanyasha oshoka, ohaga kala taga landitha omalovu. Aanyasha oyi itaala kutya, uuna taya nu omalovu ohaya dhimbwa oompumbwe dhawo dhesiku kehe, dhoka tadhi inyenge mookalamwenyo dhawo.

Otuna omaludhi giikogo ya yooloka, naantu paife oye li ya koneka iikogo mbyono hayi e ta omvula naambyoka ihaayi e ta omvula. Uuna ya mono iikogo mbyoka hayi e ta omvula, ohaya tameke oku ilongekidhila iilonga yomomapya.

Otuna iikwamawawa yomaludhi ga yooloka mboka hayi tekulwa momagumbo naamboka ohayi tekulwa momagumbo. Iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ongaashi oondjuhwa, oombaka nayilwe ishewe.

MoNamibia omuna esiku ndyoka hali dhimbulukwa lyopamuthigululwakalo niiputudhilo yopombanda ohayi iindile aanasikola ayehe opo yazale omithigululwakalo dhawo, opo yadhimbulukwe wo esiku ndika.

Moshilongo shetu otuna mo uudhila owundji moka tunamo okadhila hoka haka ithwanwa ehuwi , ashike aantu oyi itala kutya okadhila hoka oha kashunguna iinima mbyoka iiwinayi nuuna weka mono nenge weku uva taka lili , owuna shoka tu uvu oshiwinayi .

Otuna omaludhi giikwadhila mbyoka hayi twkulwa momagumbo ya yooloka, yimwe yomwaambyoka oyo nee ngaashi oombaka. Oombaka ohadhi vulu oku tekulwa megumbo moka omunangeshefa tavulu woo oku kedhi landitha ye ti imonenemo oshimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya oshinamwenyo shoka oshile muuyuni ohashi ithanwa shike? Onduli osho oshinamwenyo shoka oshileeleka muuyuni

Epangelo onkene ngaa natango tali londodha aakwashigwana kaya kwate oohi momeya ngoka geya nefundja, oshoka oohi dhimwe odhili dhanika oshiponga lela ano dhina uuzigo, nomuntu shampa edhi li ota vulu nokusa.

Oweshitseya tuu kutya oWindhoek oyo oshilando pangelo oshinene shaNamibia mokamuna omatungo omawanawa iimeno yaziza nawa mbyoka tayiithana aatalelipo ano talelapo oWindhoek wutale nkene yoopala.

Oondjamba odhili dhanika oshiponga eelela onkee aantu ohaya londodha opo yiikaleke kokule noondjamba uuna wamono oondjamba oshili shasimana wuyi lopote ihe waa hishinde nenge todhana nayo.

Uuna wahala okwiimonena oshimaliwa onkee natango wuna okuyapo nonkambadhala. Aantu oya tameka okulanditha iimeno iishona opo aalandi yakatsike komagumbo gawo, ano iimeno ohayi tulwa muupoto uushona opo aalandi yeke yitsike.

Iiputudhio iinene moNamibia, oha yi kutha ombinga mo shituthi panuthi sho pamululwakalo, shoka hashi kala ko omunvo kehe, moka aalongwa osho wo aaniilonga ha haya zala iikutu yo pamuthigululwakalo, opo ya dhane esiku ndika, ano ya dhimbulukwe esiku ndika lyo pamuthigulukwakalo .

Oohi odhili dha simana muundjolowele womuntu kehe onkee osha simana okukala toli oohi . Aantu ohaya ningi oongeshefa dhoohi moka ha yayi taya kayula oohi mokanala, etaya kalanditha nenge tayali momagumbo gawo.

Uuna omvula inayiloka nawa nevi lakukuta, aanafaalama oyeya po ne nonkambadhala moka hayakutha ominino e tayedhitula kopomba ominino tayedhitsu ne oombulu opo dhipe iimeno omeya.

Uuna omutenya gwa tsu aantu ohaya dhike oothayila pombanda yiimeno yawo, opo kaayi pye po komutenya. Oothayila ndhino ohadhi gamene iimeno komutenya, opo oonte dhetango kaadhi thike kiimeno.

Uuna omvula ya loko shinene, omilamba ohadhi kala tadhi tondoka omeya. Onkene naantu ohaya londodhwa opo yaaha taaguluke omilamba ndhika dhi na omeya, shika sha nika oshiponga lela.

Uuyuni paife owa huma. Naanafaalama uuna omuloka gwa kala kagu li nawa ohaya kutha nee ominino ndhoka taye dhi tula kopomba e taye dhi tsu oombululu e taye dhi tula mevi, opo dhi pe iimeno omeya.

Otuna mo omahala giikunino, momahala moka omuna aaniilonga mboka haya wapalekemo opo ya kalekepo iinima yili melandulathano, ngaashi okuteta oomwiidhi nokuteta iimeno opo yi kale yili ponkalo yili nawa.

Uuna omvula inayiloka nawa omwidhi ohagu kala ngwapo, nanafalama yongombe oha ya kalanda ne iikulya ota yeyitula momatemba opo yape oongombe dhawo.

Aanafalama yoondjuhwa otaya londodhwa kutya inaya pa oondjuhwa kehe shoka ihe ya lande iikulya yoondjuhwa moositola mbyoka ya konakonwa noya kolekwa kutya oyina uundjolowele no itayi vulu oku etela oondjuhwa uupyakadhi.

Otuna iikwamboga yomaludhi ga yooloka moka tuna mo oshikwamboga shedhina hashi ithanwa omboga yuushimba ohali mene nenge ohali kunwa momukweyo opo lyi mene nawa lyo lyi tuleko.

Uukongo waali paveta owuli wa indjipala moNamibia, unene tuu aantu yeli taya dhipaga oompanda molwa omayinga gawo ngoka gondilo. Oompanda ohadhi nana wo aatalelipo, onkene epangelo tali kunkilile aakwashigwana ya hulithe po uukongo waali paveta.